Kuligi ni ka paɣaba ʒɛya ka gbambihi ʒɛya ka zahama bɛ di puuni ka paɣa yino gbubi gbambila ka zahama bɛ di puuni ka zoya bɛ bi nyaanga ka tihi bɛ bi nyaanga ka yiya bɛ bi nyaanga ka ŋarim ʒɛya

Salin gbiriba ka bi bɛ bayaɣati puuni ka kom doya ka bayaɣati doya ka mashin ʒɛya ka paapu biɛni ka daɣu saya ka yino gbubi soobuli toori tankpaɣu ka yino gbubi parantɛ ka mori doya ka tihi saya

Paɣaba ka bi yi puuni kunna ka bi zaa gbubi Bihi ka niraba ayi ʒi kpalansi ka yino gbubi kpalaŋa ka yino ʒi gbambila ka yino gbubi katalɛm ka mori doya ka tihi saya ka tankpaɣu doya

Salin gbiriba ka bi bɛ bi tuma shee ka kom doya ka mashin ʒɛya ka kpalansi ʒɛya ka yino gbubi soobuli toori tankpaɣu ka yino gbuni tahapoŋ ka mori doya ka tihi saya

Amiliya paɣa ka o duɣura ka ʒi kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛya ka parantɛ tamya ka suu paya ka gbambili tamya ka o gbubi chɛriga ka kurifooti ʒɛya ka buɣum bɛ di puuni ka kuriga nim bɛ teebuli maa loŋni ka kuriga ʒɛ teebuli maa gbuni

Palli zuɣu ka sarati niŋ ka chɛchɛ doya ka moto doya ka paɣa ʒiya kuhura ka gbubi o bia ka kolba nim doya ka doo tabi o puli ka ʒɛya ka shikuru bihi ʒɛya ka nyaɣa baaji ka laati pool nim saya ka tihi saya ka yiya biɛni ka loori biɛni ka so ʒiya ŋmaariba foto

Silmiin paɣa ka bihi gbubo ʒɛyw bihi maa bihi ayobu ka niraba anu nyɛ paɣaba ka yino nyɛ doo ka pool nim saya ka shitɔri punti biɛni ka chɛmsi nim biɛni ka yili pundi biɛni

Daani ka namda nim shɛbi shɛbiya paɣaba namda nima ka di nyɛ kala bobli ka di tooni ka dabba namda nim gba shɛbiya ka katalɛm zaɣ dozim ka di ʒɛya ka niɛma shɛbiya n bɛ roba ni

Silmiin paɣa ka bihi gbubo ʒɛya paɣaba nyɛla bibaanu ka doo nyɛ zaɣ yino ka pool nim biɛni ka chɛmsi nim biɛni ka yiya ʒɛya

Palli zuɣu ka sarati niŋ ka chɛchɛ doya ka moto doya ka kolba nim doya ka paɣa ʒi tingbanni ka gbubi o bia ka kuhura ka yino ʒiya ŋmaariba foto ka doo tabi o puli ka shikuru bihi ʒɛya ka nyaɣa baaji ka laati pool nim saya ka loori ʒɛya

Salin gbiriba ka bi bɛ bayaɣati puuni ka tankpaɣu doya ka bi piri namdi muna ka gbambihi ʒɛya ka bi shab ʒi taha ka pilaastik chɛya nim ʒɛya ka paipu nim doya ka tihi saya ka mori do bi tooni

Salin gbiriba ka bi bɛ bayaɣati puuni ka kom doya ka bi piri namda muna ka gbambihi ʒɛya ka shab ʒi parantɛ nima ka paip doya ka mori bɛ bi nyaanga ka tihi biɛni

Daani ka paɣaba namda nim shɛbiya namdi bobli ka di nyɛ kala bobli ka dabba namda nim gba ʒɛ di tooni ka katalɛm ʒɛya ka niɛma gba biɛni ka bɛ roba ni